Fii waange la, am lampa, am toogu, am palaas funyii rahasee bowl, rahas loho, rahas legum yu sewa sewi, mungi am berep tamit, foy dencha lekayi ak foy togee daal.

Behrehmu lehkeh kai ak naneh kai yuu am ayyi togu ak tabul, ak garaap yuu ko woorr.

Bii daal anamu rerre lai nduru, beureubu bu njui leh rerreh y ci biti lenkor deff, raanzaleh aiiy tohgu, tek taabul, taal fa aiiy sonndell, lal fa sehni marlan yu rafet, taarl sehni lampah cii kaw, tohgu yu njull yu rafet sa, ak aiiy lu melni ridoh ridoh yu ndaw yu nju tahkah tahkah.

Jigain bu takhaw ,sol chubam, taka ndingabi, di ree, sol cheenam, jaarom ak bim def si bopubi, musoru nak.

diwwu bopaa purr kaaraw.

Aye halleh yuy jangi, sol seen yireh yunyii jangee, yu goor ak yu jigain, nyii hees, nyii nyul, nyu tahaw nataalu, nyii ach seen loho, nyii wachee ko, waaw, ay halleh yu rafet, mashaAllah.

Halle bu tork rek, si berep bumoy jangee, tork si togoom, jel lohoom bi tek ko si table, tiyeeh jangee kaayam bi, di waye linfa binda, di ree nak, bolleko ree, molay wan neh dafa kontaan, dafa buga janga si kholam.

butaili weer bu am afeeri pehdicue.

Gegain Bu tok, kaloh kala Bu nyul. Am gorr Bu tahaw si ganaw wam. Nyu seet tansom bi nah dafa aek nah dafa wacha torop, nah dafa em. Tabul bange am ayy bagash.

Bii dhe wanj lia nduru. Am torgeh kaii am rahasseh kaii. Amm torgu. Am torgu ak tabull. Plass Bu set.